Sonduru Aku ndabbawa'on, je ko ɓe Durata ha Sare be ha Ladde, Aku ɗo huti ndire ha Ustugo gewɗum, Aku ɗo huti ndire ha Karugo Sare, Aku ɗo huti ndire ha Faunugo Sare.

Fandu finordu ɓeɗo hutindira be fandu finordu ha watugo ka'e pinari hander be kuɗi, ɓeɗo hutindira be kuɗi majum ha finugo gite ngam paune.

"Safirtudu"o hutira sofitardu ha safutugo hore edo hutira ha lotugo kare edo hutira ha lotugo dadduma.

Sumre ,ndabbawo on je wurtata daga ɓawo sudu, dabbawo on je mari bononda Ɗo wonna kare ɓornugo ɗo wonna nanta ɗereji ɗo wonna nanta nyamdu.

Nyebbam nyadɗam ,be huuti ndire ha dasugo silbere ɓe huuti ndire ha futtere ɓe huuti ndire ha pewol ɓe huuti ndire ha nyayare.

"Moota"ɗo hutire ha ɓoftugo dotti ɗo hutire ha ɓiltugo kuje ɗo hutire ha bamtugo ka’ere.

Bakuru uninga be maagi ɓeɗo huti dira be mai ha baɗu ɓeɗo wata dow ɓulunji nyama, ɓe ɗo naftira be mai ha dankali ɓeɗo huti dira be mai ha waɗugo yaaji.

Himbe be bauɗi. Bedo hutindira be baudi ha lamar, ɓedo hutindira be bauɗi ha sorugo lekki, ɓedo hutindira be bauɗi ha seyo yonki. Bedo hutindira be bauɗi ngam tefiki cede.

Tummukoi be Pankoi: Ɓedo hutindira bemai ha faunugo babal, ɓeɗo hutindira be mai ha faunugo sudu, ɓeɗo huti ndira be mai ha womuki womarde mbororoji.

Keke ɓeɗo huti ndira be mai ngam jartugo ɓandu, ɓeɗo huti ndira be mai ngam hoitiki yaadu, ɓeɗo huti ndira be mai ha sippugo leɗɗe șhuti ndira be mai ngam fijirde. .

Paali ndiyam edo yara ndiyam ngam ittuugo ɗonka, edo yara ndiyam ngam sallungo ko dari ha bernde, edo yara ndiyam ngam ɓeddugo ndiyam bandu, edo yara ndiyam ngam waltungo bandu.

Njamdi njungo jei Robe, ɗo ɓeɗo huti ndira be njamdiɗo gam Pauni, ɓe ɗo Huti ndira be njamdi ɗo ha jJungo ngam ɓen ana Belɗum.

Ayaba, ɗo nyaame ngam nanugo belɗum, ɗo nyaame ngam ɓesdugo kujaari ɓanndu, ɗo nyaame ngam nyiɓugo ɓanndu, ɗo nyaame ngam wo''itinki ɓanndu.

Kurnaaje bikkoy leggal markoy dakam ɓe dyo ƴakka kurnaaja ngam nanugo belɗum ɓe dyo ƴakka kurnaaja ngam geerugo ɓanndu ɓe ɗo ƴakka kurnaaje ngam njamu ɓanndu.

"Na'i" na'i dabbaji on je ko ɓe durata ɗii ha sare be haladde fu. Ɓeɗo hirsa Na'i, ɓeɗo nyama kusel na'i ngam belɗum, ɓeɗo nyama kusel na'i ngam velo, ɓeɗo nyama kusel na'i ngam ampani mari ha ɓandu.

Leemuuji ɗo darna tuure ɗo hoyna ɗojjugo bee itta lammeeli ɗo itta ɓerkeeli ɓe ɗo yara boo ngam geerugo ɓanndu bee ittugo bellere.

Bojii Bojii dabbaji on je durata ha ladde be ha saare. Ɓe ɗo nyama kusel mai ngam nanugo belɗum, ɓeɗo nyama ngam velo, ɓeɗo nyama ngam nyiɓuki ɓandu.

"Mbaali" ɓeɗo dura mbaali hasare, ɓeɗo nyama kusel mbaali ngam nanugo belɗum, ɓeɗo nyama kusel mbaali ngam velo, ɓeɗo nyama kusel mbaali ngam beddugo kuzari ɓandu.

Bindirgol do hutire ha windugo, do hutire ha zanugo ,do hutire ha chanjugo nonɗe .

Suudu lekki damba, ɓe ɗo hutidira be lekki damba man ngam hoinuki zazzaɓi, ngam hoinuki huɓɓuki ɓandu, ngam hoinuki ɗojjuki.

Dammugal sare. Dammugal ɗo hutindira ngam faunugo yonde sare ngam karugo sare dammugal do hutindira gam hollugo lawol nastugo nder sare.

Garade havnder tasaudo, garade ɓeɗo nyama ɗum ngam nanugo bellɗum, ɓeɗo nyama garade ngam nyibugo ɓandu, ɓeɗo nyama garade ngam beddugo yiyam.

Jaɓɓe, Ɓeɗo naftira jaɓɓe ha harnugo gari, ɓeɗo naftira be jaɓɓe ha wadugo jaratedam, ɓeɗo naftira be jaɓɓe ha wadugo magani, ɓeɗo naftira be jaɓɓe ha wadugo sabuluji.

Njamdi guduma, guduma ɓeɗo hutidira be mai ha fiyugo kuwano, ɓeɗo hutidira be mai ha ɗofugo kusa, ɓeɗo hutidira be mai ha fiwugo katako.

Saddeje: Saddeje jamkoi on je ko ɓe hutindirta be majum ha soppugo leggal manga, ko leɗɗe peppotoi je defugo, ko katakoji.

Redio ɓeɗo huti ndira be mai ngam nanugo gimi. Ɓeɗo huti ndira be majum ngam nanugo habaruji. Ɓeɗo huti ndira be mai ngam faunugo sudu.

Cittaje ɓokko ɓokko, ɓedo huti ndira be mai ha wadugo kilanta, bedo faunira nyamdu be majum, be do nyama ngam nanugo beldum.

Mangoro ɓiɓɓe leɗɗe, markoy ndakam. Ɓe ɗo yara ngam nanugo belɗum ,ɓe ɗo yara ngam geerugo ɓanndu, ɓe ɗo yara ngam veelo.

Yaadi. Yaadi debbo be gorko fu wawan naftira, ɓe ɗon yota ngol ɓorna ngam ɓe sura ɓandu, sannan ngam ɓe faunira be maajum.

Leeso: Ɓeɗo hutindira leeso ngam faunugo sudu, ɓedo hutindira leeso ngam walugo ɗaana, ɓedo hutindira leeso ngam walugo siuta.

Taɓɓe nder tire, ɓe ɗo nyaama taɓɓe ngam nanugo belɗum, ɓe ɗo nyaama taɓɓe ngam geerugo ɓanndu, ɓe ɗo nyaama taɓɓe ngam ni’ima ɓanndu.

Maase nyamdu on heɓaama daga marori ɓe ɗo nyama ngam nanugo beldum, ɓe ɗo nyama ngam velo ɓe ɗo nyama be haako ɓe ɗo nyama be yaaji.

Suudu magani je batuure. Ɓe ɗo naftira be magani mai, ngam jippinki nyawu ɓandu. Ɓe ɗo naftira be magani mai bo, ngam ustuki nauɗum je ko goɗɗo nanata haa ɓandu.

Biriji. Beɗo hutindira be biriji ha wadugo kilanta. Beɗo ɗirba biriji wada ha gari, wada haako. Beɗo sa'a Biriji nyaka. Beɗo sa'a biriji ngam nanugo beldum.

Ndakdakji. Be do hutidira be mai ha kilanta. Bedo nyama ngam nanugo beldum. Be do nyama ngam jamu banɗu. Be do faunira nyamdu be mai.

Hottollo ɓe do huuti ndira hottollo ha woggugo noppi, ɓe ɗo huuti ndira hottollo ha wostugo gototi gite, ɓe ɗo huuti ndira hottollo ha lakitikki kine ɓikkoi.

Mootaaji ɓe ɗo hoosa himɓe be maaji, ɓe ɗo hoosa dabbaaji be maaji, ɓe ɗo hoosa nyamu be maaji, ɓe ɗo hoosa leddi be maaji.

Malafere. Malafare ɗoo hutindira ngam atugo nange, ɗoo hutidira ngam atugo ndiya, ɗoo hutindira ngam pauni.

Oldi, ɓeɗo faunira daande be oldi, ɓeɗo faunira jungo be oldi, ɓeɗo edo faunira kosɗe be oldi, ɓeɗo faunira keesi be oldi, ɓeɗo faunira lumce be oldi.

Jaaɓe: Jaaɓe ɓiɓɓe leɗɗe markoi ndakam. Ɓeɗo yara jaaɓe ngam nanugo belɗum, ɓeɗo yara jaaɓe ngam njamu ɓandu, ɓeɗo yara jaaɓe ngam gerugo ɓandu.

Lemu masal. lemu bibbe ledde on je be do awa ha sare, be ladde. Beɗo yara ngam nanugo beldum, be do yara ngam jippinki nyamd, beɗo yara gam jamu bandu. Be do hutindira be lemu ha wadugo jaratedam.

Mbe’i. Ɗabbajion je ɗo dura ha ladde.do dura hasare. Beɗo nyama kosel mbe’i ngam nanugo beldum, beɗo nyama ngam jamu banɗu, beɗo nyama gam velo.

Faandu urdi jey lantarki. Ɓe ɗo waata urdi haa nder ngam urna suudu ,ɓe ɗo waata urdi haa nder ngam urna ɓaawo suuu ,ɓe do waata urdi haa nder ngam urna saare gabaɗaya.

Hako tingere der leda bedo huti dira ha defugo bedo nyama gam nanugo beldu ,bedo nyama ngam gerugo bandu bedo nyama gam jamu bandu.

Zaytun zaytun ni ɓi leɗɗe ɓeɗo nyama ngam nanugo belɗum, ɓeɗo nyama ngam gerugo ɓandu, ɓeɗo nyama ngam ustuki nyau, ɓeɗo hutindira be mai ha waɗugo nyebbam.

Pali nyebbam. ɗo naftire ha gasa, ɗo hutire ha dasugo gasa, ɗo hutire ha ɓalwugo gasa, ɗo hutire ha gerugo gasa.

Huunde limngal bee huunde ɓoptilgal haa nder battaaru ɓe doy huutidira bee mai ngam tasbugo ngam anndugo limgal ɓe ɗo do huutindira bee ɗo'o ngam falurgo optilgal kuplitirgel.

Manjagara. Manjagara jamdi on je ko ɓe horsata dotti be maajum. manjagara jamdi on je ko ɓe ta’irta geene be maajum.

Cabbulle. Cabbulle bibbe ledde on je mari ndakam. Bedo yara ngam nanugo belɗum, be do yara ngam jamu bandu.

Mota, ɓe ɗo hutindira be mota ngam siwtugo yaɓugo be kosɗe. Ɓe ɗo hutindira be mota, ngam fawugo kuje. Ɓe ɗo hutindira be mota, ngam siwtare, be nanugo belɗum.

Bullumje nasara be gerade be hako. Beɗo nyama ngam nanugo beldum, bedo nyama gam veelo, beɗo nyama ngam beddugo iyyam, beɗo nyama ngam nyibuki bandu.

Kunyare dabbawo on je durata der ndiyam. Beɗo nyama gam nanugo beldum. Be do nyama ngam velo, bedo nyama ngam jamu bandu.

Ɓoɗi jam ɓeɗo defa nyama ngam nanugo belɗum ɓeɗo huti ndira be laral mai ha waɗugo manja, ɓeɗo huti ndira be biƙkon man ha wadugo nyebbam.

Ɓibbe ɗo jooɗi dow benci ha nder suudu jangirde. Ɓe ɗo joodi nder siwtaare, ɓe ɗo jooɗi ngam ɓe hoosa jangirde je booko.

humagal be nyebbaji bedo tiggadi gam faunugo laabi be sare bedo tiggadi gam feunugo babal bedo tiggadi gam hokkugo hendu bedo tiggadi gam hokkugo dewdi

Lawirɗe leɗɗe ɗo hutira ha lawugo yniri, ɗo hutira ha ɓoftugo yniri, ɗo hutira ha ɓoftugo taliya, ɗo hutira ha waylutuggo kuje sa’ago.

Sabulu lotugo je kurori. Beɗo huti ndira be sabulu lotugo je kurori ha lotugo bance. Beɗo naftira be majum ha lotugo nanta tasaje be majum.

Mabbirgel edo huti ndira be mai ha maɓbugo sudu edo huti ndira be mai ha mabbugo sare edo huuti dira be mai ha mabbugo boro edo huuti ndira be mai ha maɓbugo shagoji.

Kuitare woɗere ɓe ɗo hutidira ɓe mai ha wadugo mbadu. Ɓe ɗo wadira hako be majum, ɓe ɗo faunira nyamdu ɓe majum, ɓe ɗo nyakka ngam ɓeddugo iyam, ɓe ɗo wuja gamwal tungo ɓandu.

Hunde jungo bee halagaare. Rowɓe ɗo huutidira ngam paune. Min ɗo mari kon njamkoi ferefere, min ɗo mari njamdi charji, min ɗo mari njamdi lu’u-lu’u. Rowɓe ɗo naftira bee mai ngam paune.

Baskooje. Ɓe ɗo huutindira be baskooje haa waɗugo mbaɗu. Ɓe ɗo naftira be keccum haa waɗugo haako, ɓe ɗo liira, yora, ɓe una ɓe waɗira haako.

Daddawa be cittaje nder tasau edo hutin ndira be mai ha mbadu kilanta edo naftira be mai ha hako edo wata ngam welnugo hako edo wata ngam jamu bandu edo naftira be mai ha wadugo yaji.

Dambu nyamdu on hebama daga bafe, bedo nyama ngam nanugo beldu, bedo defa nyama gam velo, edo defa nyama gam nyebugo bandu.

Unordu, unordu ɗo huuwe haa sottugo, ɗo huuwe haa unugo. Ɓe ɗo sotta bana maaroori, butaali, gawri. Ɓe ɗo unananta baskooje, ɓokko, ɓe ɗo loppananta tattase haa nder.

Paalel nyebbam, ɗo hutire ha gerugo ɓandu, ɗo hutire ha ɗiggungo jungo be laral ɓandu.

Gasa moringa roɓe ɗo mora gasa maɓɓe ngam paune roɓe dao mora gasa maɓbe ngam juta roɓe do mora gaasa maɓɓe gam hendu nasta ta lamma.

Fijoɓe kosɗe ɓe ɗo fija ngam nanugo belɗum, ɓe ɗo fija ngam jartinki ɓandu, ɓe ɗo fija ngam gerugo ɓandu, ɓe ɗo fija ngam cede.

Be'itte ɓingel ɗo hutire ngam wallinki ɓingel, ɗo hutire ngam atugo cufi, ɗo hutire ngam atugo bubi, hutire ngam karugo bingel ta do'a.

Gagasi, bambaɓe ɗo huti ndira be mai ha lamar banta julde, ko banta buki ɓangal, ɓeɗo huti ndira be mai ha lelugo lamɗo, ɓeɗo huti ndira be mai ha yottinki lelal.

Jaduwaluji be do huuti ndira be mai ha faunugo sudu. Be do huutidira be mai ha sigugo nyamdu defadum. Be ɗo huutindira be mai ha joodugo nyaama nyamdu.

Vaigore bilayol e do huti ndira be mai ha klanta ,bedo nyama gam nanugo beldum bedo nyama gam velugo bedo nyama gam waltinki bandu.